Ngibona owesifazane ethwele ingane encane, umongikazi emhlaba engalweni.

Ngibona abantu abathathu, ababili bagqoke impahla zokuvikela imkhuhlane omunye kagqokanga uyabancedisa ukuthi begqoke impahla zokuvikela

Isithombeni ngibona abantu abathathu. Ababili bagqoke amajazi elabharitheli omunye uthwele umfanekiso ekhomitshini.

esithombeni lesi ngibona izandla zomuntu wesilisa ebambe i traditional hlamvu lokulapha abantu esigabeni

Umfanekiso okhombisa abesifazana ababili, omunye ebhabhulu mntwana, omunye ethwele umntwana besesibhedlela bezo dinguncedo.

Udokotela uhlola umntwana ogulayo ohamba lonina wakhe.

Esithombeni ngibona omunye umntwana ehlezi endaweni okulengcekeza khona, ebhabhule umntwana omncane ngemva komhlane wakhe.

Umsebenzi wezempilo ukala umntwana esikalini ngapha umama umile eceleni. Ngemva ngapha kulabantu abamelele umsebenzi wonalo.

Ngibona umfanekiso leyi etshengisa umntwana bemlapha ngumongikazi. Umntwana ehamba loyise. Umntwana wesilisa.

Ngibona abantu ababili, owesilisa lowesfazana. Owesilisa ekhangele owesfazana ehlekelela ngapha bebambe um... i... umduli.

Ngibona indawo okuthengiswa khona imithi yesikhiwa .Kugcwele imithi yonke oyifunayo yokukhwehlela.

Ngibona imfanekiso leyo ikhombisa imithi yabantwana abagulayo, abakhwehlelayo lemithi yabesilisa itshengisa .

Ngibona amasotsha awesifazana lamadoda bencedisana leqembu labomama labobaba ukuhlanyela engadini umbhida.

Isithombe lesi sikhombisa umfundisi efundisa umfundi . Emfundisa ngemkhuhlane etholakalayo ensukwini zanamuhla .

Ngibona owesifazane ophuza amanzi ngapha elalele umculo ovela kumakhalekhukhwini osengalweni yakhe.

Esithombeni ngibona umtshina omkhulu kakhulu lapho okuthengiswa khona imithi. Eceleni mbona khona umfanekiso kadokotela lapho okuskana.

eyesilisa inyanga iphethe imithi etshiyeneyo eyokulapha abantu esigabeni

Ngibona isihlahla sesintu, esiluhlaza tshoko, esilamaluba.